Afar mooto oo bajaaaj ah sadex midabkoodu waa guduud halna waa oranji

Waa kaba oo dumar oo hal joogkiisa guduud

Labo jijin oo dahabi midabkoodu yahay meeahay yaallaana waa meel qalalan

Waa fariin jeer midabkiis yahay caddaan albaabka ayaa u furan

Dhalo iskifaalaha ku sawiran oo ku rastysan oo kajab ah

Waa askari marayo waddada wuxuu u taa gan telefoon iyo tuuto cagaare cadaan isku jira iyo koofi

Hal miis oo brown ah wuxuu wataa saddex kursi ga wuxuu wataa dhalo iyo miskeeda waa madow kuraasta waa cagaar

Catiinado badan oo qoorta la gashanayo midabkoodana waa dahabi

Dad badan oo ku jiraan salaad hortooda waxay yeelo moobeello waxaana ka dambeeya dad kale oo tukanay

Waa madaajid dadkan way. Fafadhiyaan qaarna waytaagtaaganyihin sidookale qaarna

Sideed qof oo sameenaayo laami oo madow eh sidoo kale labo baabuur iyo mashiinka laamiga simaayo ayaa meesha ku xaadir ah iyo farkeetada dhulka lagu simaayo

Kushiina oo albaabka daaqadiisa xiran yahay sagxad qaybtisa kore oo la isticmaalayo waa dhagax qaybta kale hoos waa qaanado albaab leh qaybta kalana midabkeeduna waa shaah cadays ah dhareys ayaa darbiga ku dhagan tuubana meesha alaabta lagu dhaqo ku yaalaa mutuleel aana saaran

Cake oo qeybta kore chocolate ah iyo qeybta hoose na waa cream oo cadaan ah aa marsan

Waxaa i muuqdo ah sariir nafar ah oo berri ka sameysan yahay buluug ah joodarigaas waxaa goob u ah waxa ka soo horjeedo daaqad

Waxa ii muuqda weel ay ku jiraan wax cad iyo malab

Faraanti katiinad jijin dhagdhago oo iskuwada jira sidoo kale waxy ku jiraan meel yar oo labaduba gaduudan mesha dhaxda ahna waa madow ay ku jiraan faraanti halka jijinta kariinada waxay ku jiraan meel gaduud